Abalenzi babiri beevuga ku pikipiki, kuliko ebidomola bibiri wamu ne bbaasi esimbye mu maaso gaabwe gye balaga. Emmotoka kika kya kkosita era eri mu kkubo ery'ettaka.

Emmotoka zitambulira ku luguudo olwa kkoolaasi era mulimu entono n'ennene ku mabbali ga kkoolaasi waliyo ebyuma ebitambulirako ama ewaya z'amasannyalaze n'amataala.

Abawala basatu beetisse ekkalaaya ssatu buli omu eyiye emu emu ba bambuka ku luguudo ebbali n'ebbali waliyo entuumu zo z'omusenyu oba ettaka.

Abalenzi babiri bali mu nnyanja bavuba ebyenyanja. Bayimiridde mu lyato mwe bavubira erya kitaka era wabbali mu nnyanja ku lubalama waliwo omuddo ogwa kiragala.

Makanika aggyamu olupanka mu mupiira. Ayambu ayambadde ekisaati kya bbululu kirimu ebikuubo ebimyufu, akutte ekyuma ekimuyamba okuggyamu omupiira mu lupanka.

Omwana ayimiridde mu maaso g'amanda agateereddwa ku kakutiya. Amabbali waliwo akameeza, akameeza akakolebbwa mu mbaawo. Wabbali eri waliwo abasajja babiri abatudde ku ku ffoomu, ate nga waliwo n'omwana omulenzi omuto atambula n'ettooke.

Enkoko empanga eyina omutwe oguli omumyufu era n'amabala aga kyenvu n'aga ki n'amaddugavu. Esibiddwa mu lulagala nga kuliko ekyayi, era eteereddwa ku kaveera kwe bagituuzizza aka kyenvu.

Obuti bungi bumeze ku lusozi waggulu era bwa kiragala bukwataganye buli kumukumu ku lusozi waggulu wamabbali w'olusozi waliwo omuddo omumpi nga gwa kiragala.

Eŋŋamiya etuddeko abaana babiri, ebikkiddwako kitambaala ekimyufu aba abaki abantu bayimiridde wabbali bagitunuulidde, waliyo ne ne manvuuli eri mu katale eya kyenvu; emabega waliyo ekizimbe ekya kalina.

Omusajja akutte enkasi akuba a azikasuka mu bbanga ayambadde essaati enjeru aseka era ayambadde enkoofiira enzirugavu wamu n'empale enzirugavu agisibye omusipi.

Omukyala ali n'omwana banaaba mu ngalo. Omukyala ayambadde olugoye olweru nga lulimu langi entono eya bbululu, n'omwana omulenzi ayambadde essaati erimu emikono mimyufu ne n'omubiri omweru.

Embuzi esibiddwa ku ttale. Embuzi nkazi, eyina amayembe abiri, eyina amabala amaddugavu n'ameeru wakati. Ebigere byayo eby'omu maaso biriko amabala meeru ate ebigere eby'emabega biri bya mabala maddugavu wamu n'omutwe.

Enseenene ziri ku kijiiko. Ziseneddwa, zirimu obutungulu. Zinyirira zimasamasa ziringa ensiige butto. Era zisiikiddwa bulungi.

Abakyala n'omwami omu basotta ettaka eri... ery'okkuba amataffaali. Abamu basena mazzi mu ppipa, abalala bali mu kutema, wabbali waliyo ebidomola ebya kyenvu n'ekizimbe ekiwanvu.

Omusajja akutte eki omuzinga gw'enjuki mwe ziriteeka omubisi gwazo n'enjuki zijjudde ku muzinga era akikwasizza ebi ebi ebigi ebi ebigi ebikono ebikwata mwe zitasobola kuyita kumuluma.

Ebitooke bi biri mu maaso g'ennyumba ennyumba ey'amabaati agaserekeddwa amakaddekadde ebimu biriko enkota z'amatooke ate biyina n'endagala eza kiragala mu nnyumba akasana mmaaso gaayo akasana kagikubyemu.

Ekizike ekiddugavu kitudde mu nsiko wabbali waliyo ekizike kyakyo naye kirengerwako kugulu kuddugavu kwokka kitudde mu muddo ogwa kiragala.

Omukazi akutte endiga. Endiga eriko amabala aga kitaka ku mutwe n'ebbala eryeru ku ebyoya eby'emabega era omukazi ayambadde akakomo mu bulago ne ku ne ku matu.

Omusajja akutte essimu ayambadde egganduula ly'abasawo, ayambadde mu ye ekikomo ekyambalwa abasawo ekya bbululu . Akutte essimu aginyiga, munda ayambadde essaati erimu emyalaala.

Ebizimbe bingi biri mu kibuga wakati, walimu kkali mulimu kkalina, mulimu ebizimbe ebya wansi, mulimu emizikiti mulimu n'amayumba ag'abantu kinnoomu.

Ekyennyanja kiri mu ngalo kirimu amabala aga kyenvu n'amaddugavu wamu n'ameeru emikono ebiri gikikutte nga gikiggya mu mazzi nga gikisitudde mu bbanga.

Oluguudo luli wakati mu kibira era ebbali n'ebbali waliyo obuti obu obumpi naye ng'ate buli wamu na wamu era amabbali waliyo omuddo. Oluguudo luno lwa ttaka.

Enjovu etudde wansi mu bisubi ebya kiragala, egi erina amannyo gaayo abiri agalabika wamu n'ekikira kyayo eky'omu maaso. Enjovu ya kitaka, erimu n'oluddugavu olutonotono.

Amaato gali ku nnyanja amalala gali ku lubalama lw'ennyanja era abantu bangi bali ku lubalama lw'ennyanja wamu n'ebimotoka ebisitula ebintu ku mwalo.

Ebifaananyi biriko abakyala ab'e Misiri bisatu, biriko n'endingidi, biyimiriziddwa ku kisenge. Endingidi waliwo nazo eziyimirizibbwa ku kisenge eza ddala wamu n'ebifaananyi byayo.

Omugoba ali waggulu ku lusozi n'emiti ebiri egimuyamba okulinnya ensozi. Ku lusozi waliyo ebiti ebibeera mu malungu era waliyo emiddo egi egiriko langi eya kyenvu.

Omu omusajja akutte obuti obuliko emimwa eminene abuzannyisa. Omusajja ono ayambadde enkoofiira enzirugavu wamu n'essaati enjeru ey'emikono emimpi n'empale enzirugavu.

Ekidyeri kitisse ebintu mu butimba era obutimba buno mulimu ebintu ebya kiragala. Ekidyeri kino kiri ku mazzi, kisiigiddwa langi enjeru.